Ab feer, feerbi dinga xamanten deñ ko jëfaleko, ngir tàlli yere bi bi xamantene bu njuge foot la, te wëñneko defare, safara leñ fu ay def, ngir muna talli ab yere yere bi nga xamantene ngir solla.

Ab taabal bi nga xamantenne, ko jëfaningoo ngir taxi ay bagaas, wala go yebbu ci ecol, ngir xaleey ñuy teg seen kaye di bind, buri nak ko jëfaniko su seni gi

Ai xaley ekoll yiga xamantené denj Len joh ay award ngir jaajefarleen ci góor-góolu buñ ñagari def ci ekoll bi ñaari xeley jiggéen ak ñaari xeley góor ak benn magg ak benn jiggéen magg.

Li ab tabaax la nga xama tane taax la te ni ñe ci suuf yi ci romb ay mutu nu fa danu am abab tabla buñu def ni taax bi nak benn ak ñaari deg la.

Le ay xale jigéen yuy futbal ay xale jigéen yi nga xamantene te ñi sol ab teni balangekaay doñoom nakk ay jigéendeen ken kaa ngi muru ñanay ni yépp muru wuñ ngiy taxawjàkk arlo menniñi waxtaan.

Am nataal bi nga xamanteni k leñ fa bina tilu lakki angalera uk nataal bi ndàkk dafa am plor bi nga xamanteni bubu lola koloor bi nga xamanteni bu ulaa te ñu fa bina yiuk.

Ay xalay ecol yi nga xamanteene dañ dajalo ca benn moo di benn class ñoom ñepp ñi ngi sol benn foson toni yingi yor seen key tuñuom ñipp amna ay góor amna ay jigeen.

Li ab tablo la, bi nga xamantene ci yoonyileñ koy def, ngir mëna xamal ni ñi muñuw mëna jaar, xamal ni ñi ai plaage biñu nekk, yu simenni speed bi nga xamantene essenseri la, ak yeneen ci ak yeneen ai plage dinga xamantene nit mënnaak fiy ñuw, kool fi mu mëna xam rasiyo yunion buñu nekk.

Ab talibi nga xamanteni ci cawm am, nafa ay torog ñaari torok, bi taxaw te xale yi nekk ci digg yoon bi, xale yi nga xamanteni ecol u jóge, te am ab garab bu nekk ci kanaaw fale, te kiri nak wër ko, te am nak ñuy dox ci kaw yoon bi, am oute yi ñoo tami ci kanaaw.

Ab jigeen bu njol taxaw di nitalu sol dalli sol ay yirèh yu rafet yor ab kalpèh ci loxom yirèh yu ñuul nak la sol te am kawarr yu guddu te defarr bam baax taxaw ci barabi ci barab bu rafet di nitalu.

Nyaari gañde yi nga xamanténé ci àll bilen nekka. Am gñaari tuwaar yi nga xamanden ci bitim réwle njoge ñëw di seet si ay gañdé. Kenn ki ku góorla kenn ki kujjigéen la.

Li ab jàngalekat bi nga xamantene mugii taxaw tiim gunee ay xalèh yi muy jàngal xalèh yi nak ay xalèh yi ndawleñ ay gór ak ay jigéen ci klass ruum nekka muy binde ci blackboard di jangal xalèh yi.

Li di app pichi bu yéeme la nga xaman tena ba ngi taxaw ci karab. Ci bant bu sew pichi bi daa weex. Mu am ay mbag yi nga xamantan yi bulo la te mu am ay botyi miambi c aw franco ron. Geemin bi dafa ñuul te ci mbaxam yi nag du bulo kese waaye am na ñuul ñuul.

Aye nyate xaley yu góor yega xamantene neu zuer balon ñoom ñaar nag ab paayab bi mooneka seen digante payabàge sol mbubu bu xonku ak tubaye bu melne bu nuul nyep nugaye dawali balon bi.

Li ay lekk li nga hamantene ci pakèt la nekk, ay biscuits yu ang hamantene ci supermarket ci marchè manam ci marchè bi mag leen koy jaye.

Ab xale bu jigeen, bo taxaw yi yoon bi, ci tel bi yoreen buus lu ak boot saggbu nu, te xaar moto ngirmu yóbbu ko, te ci kanaam ngi am ab taax bu fa nekk, am ay moto yi taaxaw kanamam, nekk ak ab geer bu rafet te am ay garab tamit.

Ab góor bi nga xamantené si ab jotaay la nekka te mu tiyee ab gitaar ni nga xamante ne, gitaaru coosàn la. Ab woykat la, nga xamante si mboolo bi la nekk di def ay woyam, yor gitaar di gitaar.

Lii ab boolana ab, ndap bi nga xamantene dañ fày yekkee maalo, mala dugub, mala beneen pasoŋ yi lekk, bool bi nga xamantene dafa am kubeer, nonika ab bool bu rafet ne.

Ñaari peeri dalle yu xawanten yi bees la, yuñjenda es nga xamantene ci karton leeñ nekka, xamante ni dañ ko jenda rekk, nekk ay dalla yi nga xamanteni yu rafet leñ, dalle yi nga xamanteni dañ aaskola.

Ni ngay wani ab góol bi nga xamandeen masonla min xamanden dafa nika di konkrit xepare di raax ci kaw konkrit bi mu yere nag ab raaxeekaay tem ngi sol ay gan yinga xamanden yuylamu jëfandeko ngir mëna raax raax bu rafe.

Li palaya lañ koy wooye ab bagaasla bi nga xamantane elektriseen ba mekanik yi ñoom ño ko jafaneko gër leem ay fiil wala di dopp ay fil ñi ko jafaneko lu bari seen liggéeykaay.

Lii ab butel bu weex la, binga xamanteni buteli diiw la, diiw bunyo jëfande ko ngir diw suny yaram, suñ yaram, diiw bu weex la nak.

Ñi ak saak saag bi nga xamantene jige ñakoy yore, te saag bi nek ab saag bu wex te moneka bu ees paj ñmtemu am tekaay binga xamantene cheen lañ ko defare.

Lii ay moto lamma waneh, moto binga xamantini mu ngi gaare ci ay berëb, berëb bi nga xamantini ay taax mo fa nika. Taax binga xamantini nyung fay jaaye ay bagaas ay bitik ño fa nek.

Lii ab bantaba lama wone, si diggë àllë bi la nekk, te ay garab yu njool dal diko wóor kelifa yi dajalo fa di waxtaan.

Ab meer meer bi nga xamantene waxlax la binga xamandene mgetu mi yore bant biñuy tukkey nemu sol ay yere sol mu sor jemu am num sol ci baatam bi mu def tamin ay jaaru meer bi meer bu ñyulla.

Bii bannay aprc la, aprc mooy political party bo hamateneh yaaya jammeh njiiti réew mi gambiya kufinekkoon mom mo ko jiidewoon

Li ay firigi lekka , lekka nga xamantene dañ koy rib ci mburu lutumelni bota, ak yeneen ci ay kot na xamantane dañ ko lef ci firi, xamanten dañ koy jafaneko ngir lekako.

Ñaare ra jiggee, nag xamantene ci teere bile nekk, di zouwe balon, bën nexat ben jigéen bi mungi sool ab tonibi nga xamanteené, bu yëlola, yarenigii nga xamantenerak bamo yor bal bi mungi sool tonibi nga xamantene bu buloola, ak bu àndaak lu xonko, ci kawam te mu lett kawarani.

Nyaari xele gu wóoru yuy zuwe balon yunga xamante ni. Ci diggi jareebi nani benn xale bu góor bu mungi sool ay teni yu xong. Nyaareel ki nag moom mungi sool ab tëni bi nga xamanteni toni bu beex la. Te ñoom ñaar yépp ñiy zuwe balon.

Ab neteetu binga xamantene denko jëfandeko ko def ci toggu ni nga xamantene labay dardine nga lool toggu mi netetu nak t wandika ni nga xamantene di raxtaxla bi nga xamantene ci nete lañ koley defare.

Ci yoon bi xamantene ay muto lu ngir daw yon bi. Te am ab taax bu nekk ci kanam te am ay pol yu taxaw. Te nu takk ci ayfiili nga xamantene fili koraanen. Am ab góor buy dox ci kanam sol mbubu bu weex.

Ay xalé yu ecol ñu nekk si eksaam te am si ñom ñu nga xamantene dañ sol ab tëni, tëni bu weex, ñeenen ñi nak soluñu tëni, ñu ngi def exam, te toog ci berëb, li nga xamantene ab laaybiri la, limu am ay buuk, li nga xamantene mu nekkë nekk si bóor bale.

Waraakay rewalare dinga xamantene, xalaak bu def amlu weex, xoloor bu weer ak loor bu xonk, te ci xoloor bu xonk ginag, yuñ fa def ak weer ak juróomi biddiiw.

ab xale bu jigéen bi nga xamalteni ci biir ekool ltému nekk, teh ci pomp bi di nga xaas ay lo kawm te mu ngi sool ab teni toni bi bl xale bu jigéen bi nag ci kawaam muy am na ab garab bu ko tiim kawam temu nekk ci biir ecol bi.

Lii ab tubaab lamay wone nga xamantene nik weexna. Muy taxaw ci ab tablo binga xamantene talo exo tubaa binag. Ab jigeen na miy sol bobu bublo ak b binga xamantene wu askororan. Tablo binag muy am pentur gueex ñu fay bina baaji ekol bi.

Aiiy tohgu yinga hamanteh neh cii restaurant lengh neku, tohgu yu honhu, tohgu yinga hamanteh neh weungh len kor defarreh, yy chi tohgeh kaii bii chi kaw fohleh lenkor defareh, am ahb taabul bii nga hamanteh neh chi kanam la nek.